Tenne misile aana leellanno sumudi mama afamanno sumudaati? Qoleno mayunni loonsoonni sumudaati? base mamaati? Me'u dani sumudi no?

tenne misile aana adawu agaraano afantanno base mamaati insano maa loossanni noo mannaati?, meu manni noo baseeti?, mayi dani baandeeri noo battalaati?

Tenne misile aana noo polotiku massagaano massagganni noo base mamaati? Hiitte daga politiku massaganooti? Insano me"u manni no?

tenne misile aana leellano muziiqu uduunnichi su'mi maati horosino maa kaa'litano mageeshsha ikkanno geeshshasi afamannohuno mamaati?

tenne misile aana leellanohu bununna sagalete mini afamannohu mamaati? mayii dani sagale noo baseeti? muleno mayi no?

Tenne misile aana no minenna gallanni mine mayyinni loonsonni mineeti? Baseno maamaati? mulesino may no?qoleno mayinni loonsoonni mineeti?

konne misile aana noohu hodhishshi maa hodhissanno hodhishshati loosaminohonno maamati geeshshasinno maageshshsa ikkano hodhishshati affinoonihuno maaminniti?

Tenne misile aana noohu sicconna badooshshe mayi misile leellishshanni no? Misilete gidddono mayi no? Baseno mamaati? Maa loossanni noo mannootaati?

Yenne misile aana kalqonna doogga mayi garinni loosantino dooggaati? Qooxeessiserano maa amaddino? Geeshshaseno mageeshsha ikkitanno?

Tenne misile aana noo muro su'mi maati? Qolteno leotenso burate? Mayi horo uyitanno murooti? Afantannohuno mamaati?

Tenne misile aana noohu bunu mininna sagalete mini bayichu mamaati? Hiittoo garinni uyinanni owaante? Baseno mamaati? Mayi mayi garinni afi'nanni sagallaati? Qoleno mayinni loonsoonni sagaleeti?

Tenne misile aana leellannohu mininna biirote uduunni mayiinni loonsoonni uduunneeti? Qoleno hiikko afira dandiinanni uduunnichooti? kiirono mageeshsha ikkanno uduunni noo baseeti?

Tene misile aana leellanno daddalu uduunni su'mi maati? Mayi mayi dani daddalu uduunni no? mulesino mayi no? Me"u manni daddalanni noo daddalooti?

Tenne misile noo muuziiqu uduunni mama afi'nanni uduunnichooti? Mayiinni loonsoonni uduunnichooti? Qoleno base mamaati? Hiittoo garinni afira dandineemmo?

Tenne misile aana noo kalaqamunna qooxeessira mayi mayi noo baseeti? Hiittoo dani muro noo baseeti? Baseno mamaati?

Tenne misile aana leellanno babbaxxino dani uduunnichi maaho horonsi'nanni uduunnichooti qoleno mayinni horonsii'noonni uduunnichooti ? Qoleno mayinni loonsoonni uduunneeti? Mayi horo aannonke uduunneeti?

Tenne misile aana leeltanno muro maaho horoonsi'neemmo murooti geeshaseno mageesha ikkitanno murooti hiikko basera afantanno murooti geeshaseno mageesha ikkitanno murooti

Tenne misile aana uyinani he'noni owaante hiittote? Owaante uyitani noo manni kiiro me'ete? Basensano mamati? Mayi mule ofolite noo mannati?

Tenne misile aana leellanno giwirinni giddosi maa amadino? Basesino mamaati? Hiittoo garinni afira dandiineemmo? Horosino maati?

Tenne misile. aana leeltannori adawu agaraano maiu looso loossanni no? basensa mamaati? mageeshshi manna ikkannohu no?

Tenne misile aana noo mancho umu danancho hiittoha afidhino manchooti? Mayi dani uddano uddidhino manchooti? Mulese mayi no? Mama afantanno manchooti?

Tenne misile aana lellanni no daddali mama daddalamanni no daddalooti?me"u dani daddali no? Ma ma daddalanni hee'noonni baseeti? owaante may garinni afi'neemmo?

Tene misile aana no poletiku massagaano maa loossanni no? Mulensanno mayi no? Meu manni noo baseti, hiite basera afantanno?

Tenne misile aana loonsoonni sagale maati? Sagalete su'mi maati? Mayiinni loonsoonni sagaleeti? Baseno mamaati? Hiittoo garinni loosantino sagaleeeti?

Tene misile aana leellanohu muziiqu uduuneti, Su'mi maati? Mayini loonsonni uduunichoti ? Mama afira dandiinanni uduuneti? Mayini loosaminoho?

Tenne misile aan leeltanno baattote ofollanna dhagge Ana ofoltanno minna mayinni loonsoonni minnaati? baseno mamaati? Meu dani minna noo baseeti?

Tenne misile aana leeltannoti muronna laalo mama afantanno murooti? maYi dani laalooti? maaho horonsi'nanni laalooti?

Tenne misile aana leeltannori adawu agaranno may dani agaroshe agartanno mannotaati? Angansano maa amadde no?insano mageeshsha ikkitanno mannaati?

Tenne misile aana noo seensillu uduunni mama afi'nanni seensilleeti? Mayii garinni lonsoonni seensilleeti? Hikkiicho afira dandiineemmo?

Tene misile aana noo koatte mama loosantanno koatteti? Baseno mamati? Me'e koattete dani no? Mama afi'nanni koatteti? Mayini loosatino koatteti

tenne misile aana nooti baadi xagga su'mi maati? mayi giddo worre hee'noonni baadi xaggaati? mama affi'nanni baadi xagga hiikko affi'naani xaggaati?

Tenne misile aana leelano hodhi'shi maa hodhi'sano hodhi'shati? loosaminohuno mamati? geeshasino mageesha ikkano hodhi'shati? afamano base mamati

Tenne misile aana leeltannoti baadi xagga su'mi maati? Hiikkicho afi'nanni xaggati? Geeshshano mageeshsha ikkitanno? Marichira horoonsi'nann xaggaati? Mulireno mayi no?

Tenne misile aana noo hijaari mama hijaarroonni mineeti baseno mamaati mayinni loonsoonni hijaaraati mulesi mayi no

tenne misile aana noohu muuziiqa godo'lanni noo manchi,, baseno mamaati? mayi dani muuziiqa loosanni no? meu manni noo baseeti?

tenne misile aana leeltanni noo muro su'mi maati? maaho horonsi'nanni murooti? qolteno mama afantanno murooti? mayi garinni afira dandiineemmo murooti?

Tenne misile aana leellanni noo mininna biirote uduunnichi su'mi maati? maayiinni loonsoonni uduunnichooti? mama afi'nanni uduunneeti? meu dani uduunni no?

Tenne misile aana noo giwirinnu looso loonsanni noo mannooti me"eho? Mayi giwirinnu dani looso loossanni no? Baseno mamaati? Meu manni loosanni no?

Tenne misile aana noo amma'note harunsaano hitee amma'no harunsutanno dagaati baseno mamaati? Mannu kiiro mageeshsha ikkitanno? Meu dani amma'noti?

Tenne misile aana afamanno Kalaqonna qooxeessa Mama afamanno? Meu dani uduuni noo baseti? Mannu noowaatinso dinoowaati? Mama afantanno baseeti?

Tenne misile aana leeltanni noo mancho umu danancho hiitto assite amaxxitino manchooti? Umiseno hojja mageeshshiho? Maa uddidhe noo manchooti? Baseseno mamaati?

Tenne misile aana leellanni noohu muuziiqu uduunni mama loosaminoho? Mama afi'neemmo? Baseno mamaati? Hiikko muuziiqira horonsi'nanni?

Tenne misile aana noo owaante mama uyinanni hee'noonni owaanteeti? Baseno mamaati? Owaante afiranni noo manni me"eho? Mayi dani owaante uyinanni hee'noonni?

tenne misile aana leeltanno mancho hiitte daga maate manchooti ?afantannohuno mamaati? angase maa amadde no?muleseno mageeshsha ikkanno manni no?

Tenne misile aana noohu rosoho maaho uyiinanni rosooti? Roso afiranni noo manni mageeshsha ikkanno baseno mamaati mulensano mayi leellanno.

tenne misile aana nooha seesa mama affinanni seesaati mayiinni seesiisa dandiinanni loosooti meu dani seesi no? hiikku horonsiranno loosooti?

Tini misile aana noo mininna biirote uduunnichi maayiinni loonsoonni uduunnichooti? mageeshshi baatooshshe baante afi'nanni uduunneeti loosamino baseno mamaati?

Tenne misile aana noo sumudi hiitte daga sumudaati? afamannohuno mamaati? maayiinni loonsoonni sumudaati? baseno mamaati?

Tenne misile aana leellanno muuziiqu uduunnichi mayiinni loonsoonni uduunnichoooti? Qolleno mama afi'neemmo uduunnichooti kiirosino mageeshsha ikkanno uduunnichooti?

Misilete aana noo daganna maate maa loossanni noo mannaati? Mannino geeshsha Mageeha ikkanno baseno mamaati? Mama afantanno dargaati?

Tenne misile aana leellanni noo hodhishshi mama loosamino hodhishshaati qoleno maa hodhisanno hodhishshaati kiirosino mageeshsha ikkanno hodhishshaati meu dani hodhishshi no melesino may no?

Tenne misile aana afantanno gashshaanonna annuwa maa assitanni noo mannaati? basensano mamaati? loosinsa maati? mayi dani uduunne uddirino mannaati?

Tenne misile aana leeltanno mininna dubbu saada geeshinsa mageeho?

Tenne misile aana noo daddali maa daddallanni hee'noonni daddalooti? kiirosino mageeshsha ikkanno uduunni noo baseeti? mannu mageeshshihu noowaaati?

Tini misile aana leeltanno muro su'mi maati? hiittoo daninni kaansoonni murooti? hiittoo horo uuyitanno murooti? qolteno base mamaati?

Tenne misile aana leelannohu babbaxino dani uduunichi su'm maati? Mayinni lonsooni uduunichooti? Qoleno mama afamano uduunichoot baseno mamaati?

Tenne misile aana noohu muuziiqu uduunni mama loosamanno? Hiikkiicho afi'neemmo? Hiittoo garinni loonsoonniho? Su'misino maati? Me"e misile no?

Tenne misile aana leellanno poletiku massagaano hiitte daga massaganni noo massagaanooti? geeshshansano mageeshsha ikkitanno massagaano noo baseeti, baayiichuno mamaati?

Tenne misile aana leellanno ijaari mama loonsoonniho? Baseno mamaati? Mayi garinni loosa dandiinanni mulesi Mayi Mayi no.

Tenne misile aana leeltanno baadi xagga su'mi Maati? Mayiinni loosantino xagfaati? Qolteno mama afantanno xaggaati? Baseno mamaati?

Tenne misile aana afantino gashshaanunna annuwa loosi maati? Geeshshano mageeshsha ikkitanno?

Tenne misile aana noo muro su'mi maati? Mama afantanno murooti? Qoleno maaho horoonsi'nanni murooti? Meu dani muro no.

tenne misile aana noo sumudi hiitte daga horonsidhanno sumudaatti? mayiinnni loonsoonni sumudaati? afamannohuno mamaati? kiirono mageeshsha ikkanno sumudaati?